Abazimbi banna bali ghangulu ku nhumba yakalina ekali okugha gyebali zimba era nga balikuba emisumali mu myango bazimbe einhuma ere ghaliyo emiti gya kilagala nga mirungi nhi ghano ghabitagho waya dha masanhalaze, enhumba eri kumpi nho muti gwo miyembe.

Abakazi basatu bava kugherera nku bali tambula kulugudho olwaitaka kumabbali kuliku emiti egya kiragala nh'eisubi. Omukazi ali kumukono omulya ayambere empale endhilugavu nha kagyozi akeru, abakazi abali kumukono omugodha bambeire esikati edhirimu amabala bala gayello nhaga bbulu nga onho oghemberi ayambere omudhozi omwiirugavu nga inhuma mweru, ogh'einhuma ayambere omudhozi gwa bbululu.

Eibuga nga balisibyeku edhagala nhebyayi nga lityaime kunkata eyebyayi, amabuga ganho bagagirangamu nh'amaadhi ebisera ebyaira.

Omusaadha alina gaali kwa sibye amatoke amangi nga motoka eye mereire eri kulamuza amatoke einhuma ere eriyo ebigogo bingi nha basaadha, nha bantu abe'ndhaghulo nga bali kwetegereza . Ghangulu ghaligho ghaya dha masanhalaze nhe bileeri ebyeru omuzinga ebya bululu nhe biri kubonheka bulungi.

Omuzaani w'ensero ayambaire kabuuti ya kyenvu n' enkofiira endheru elimu amabalabala ali kusuula omupiira mugoolo, omupiira gwa kyenvu guliku NBA.

Omusaadha mu saati eye myalala nga agemye eipapaali nga eipapaali lyenvu nga isale lya ku enho ya kanhwa.

Abaana abato aba nasale bali mu kibiina bali kusoma eisomo elyo kusiga nhe bitabo byaibwe ku desike. Madamu alitambula ali ghagati mu ekiteteyi ekyeru nhe'nviri endhirugavu.